Kuendese vana vedu kuzvikora vachiri vadodori zvaka banaka maningi ngekuti zvinovadzidzisa kuti vakure veikone kuzvimiririra ngekutihe pavano zoenda kuzvikora zvirimberiyo vazoti kurirei zviro zviva rerukire ngekuti zviro zvavanenge vakabva nazvo pashi saka zvinenge zvisikacha varemeri .

Chiro chakabaa kosha maningi kuti vana vedu titange kuvaendesa kuzvikora vachiri vana vadoodori, chiro chakabaa naka kuti mwana akure ari pamwepo neamweni veidzidziswa kuitira kuti azokura zvisazomunetsa ngokuti chiro chaanenge akajaira kubva achiri pashi achiri kukura.

Chiro chakanaka maningi ngekuti vana mazuwa anaa muzvikora umu vaakupuwe zvekurhya, vanotobikirwa chikafu pachikora veipuwa, zviro zvakabaakosha ngekuti zvinoite kuti vana vadakarire kuende kuchikora ngekuti avasweri nenzara kona ikweyo.

Zviro zvakakosha maningi kuti vabereki tiendese vana vedu kuchikoro vachiri vadodori vagare vajaira kuti kuchikora kunoitwei kuitire kuti vasazonetsa vamberiyo, zviro zvakabanaka kuti vabereki tikurudzire vana vedu kufunda.

Dzidzo inhaka yeupenyu saka chiro chakabakosha maningi kuti vabereki tiendese vana vedu kuzvikora chiro chakabakosha maningi ngekuti kuzvikorayoyo kunoita kuti mwana akure akangwara aaneruzivo pfungwa dzake dzakajeka.

Zviro zvakanaka maningi kuti vabereki tikurudzire Vana vedu vaende kuzvikora zvakabanaka maningi kuti dzidzo Ndonhaka yehupenyu saka zviro zvakanaka kuti Vana vedu tivakurudzire kuti vafundewo kuti ramangwani redu rijeke.

Zviro zvakadayi ngemachoko ,zviro zvakakosha maningi kunzvimbo dzakadai ngezvikora kuti maticha pavanenge vechifundise vana zvavanotsanagura zviyani vanoshandise machoko kunyore pabhuraki- bhodhi.

Vabereki veshe mu dzimbamo vano kurudzirwa maningi kuti vatengerewo vana vawo ma yunifomu anodiwe ku zvikora yo kuti mwana ayendewo aka ndxoka zvinenge zvaka ndxoka ana eamweni antu chiro chakabai naka maningi nekuti zvinooite kuti ana afunde zvakanaka.

Chiro chakabanaka kuti vabereki tikurudzire vana vedu vachiri vadodori kuenda kuzvikora ngekuti zvirozvo izvozvo zvinovakurudzira kuti varambe veizwa kuda kufunda zvikorayoiyoyo vanofundiswa zviro zvakasiyana siyana zvakakoshera muupenyu hwavo.

Zviro zvakabaanaka maningi zvekuti maticha muzvikoramwo anoshandisa njira dzakasiyana-siyana kudzidzisa ndidzona vana. Vamweni vanombopota veibuda nevana kubanze veimbondogara navo panochaya mhepo veidzidzisa vari pona apapo. Zvinoite kuti vamweni vana vazwisise ngekuti umweni ari mukirasirumu muya unenge asingakatozwi chiro

Zviro zvakabaakosha maningi kuti maticha ezvikora zvakadayi ngemapuraimari sikuru abate ana zvakanaka zvisina kuvavhundusira mukati kana kuvathikidzira ngekuti vana vanozoramba kudzokerazve kuchikora mangwani. Saka zvakanaka kuti vana vabatwe zvakanaka muzvikoramwo.

Zviro zvakabanaka maningi kuti muzvikoramo tifundise vana vedu kushandidzana zvakanaka ngekuti chiro chakakosha maningi muupenyu hwavo vazokura zviyana kuti vantu vadzidze kushandisa zviro veshe vari vairi vairi kana vatatu vatatu zviro zvakabanaka maningi zvinoita kuti vana vedu vakure veiziya kudaio.

Chiro chakanaka chiri chirozve chinokurudzira kuti vabereki tiendese vana vedu kuchikora vachiri vadodori. Kuitira kuti vajaire kona ikweyo vasazoti vaiendiswa vazoti kurirei apo vonesa. Chiro chakanaka kuti mwana agare ajaidzwa zviro zvekuchikora.

Zvikora zviyani zvinonga zvakaakirwa mwakaita mubani kudai ,ndinoona chiri chiro chakabaanaka kuti vagadzire migero ,kuti kana kwanaya zviyani mvura yoona kunaya yeierera yeienda ngapapo. Ngekuti kukazonaisa maningi pasizi kugadzirwa migero ineyi mvura inokone kuzopindira ana mumakirasi ende azvizoiti chiro chakanaka.

Mabhuleki bhodhi anoshandiswa kuzvikora ayani, zviro zvakabaanaka maningi, zvakakoshahe ngekuti vana veshe vanokwanise kuona zvinenge zveinyorwepo. Mudzidzisi eifundisa zviyana mwana weshe unenge eiona kuti zviinyi zviri kunyorwa pona apapo, saka zviro zvakabaakosha.

Zvakabatikoshera endi tinozvibonga maningi kuti muzvikora mazuwa anaya mwane zvekugarira zvakadaiko ngemabhenji kana madhesiki ayana anogadzirwe ekuzvikora ayana. Zvakabanaka maningi kuti vana vanodzidza vakagare panzvimbo inenge yakasununguka. Mwana unobazwe kuthakazeka akagara kudai eifunda, endi zviro zvakabanaka.

Chiro chakabakosha maningi ende chiro chakabanaka kuhutano hwedu. Kuti vana vedu muzvikoramwo zvimbuzi zviakwe muzvikora munoenda ana edu, zvimbuzi zviakwe zvakawanda maningi. Kuitire kuchengetedze hutano hweana zvorozvo zvakabanaka ende zvakabakosha.

Dzidzo ndooupenyu ende pasina dzidzo munguva yataakurarama ineyi munhu hapana zvaanenge ari. Saka zvakakosha maningi kuti abereki tikurudzire ana edu vaende kuzvikora vanofunda ngesimba, kushanda nesimba kuti vaake ramangwana rakanaka.

Dzidzo inokosha muupenyu hwevana ngekuti inovabatsira kuti vaake ramangwana rakanaka, Saka vana vanofanira kushanda ngesimba kana vari kuzvikorayo, kuti ramangwana ravo ringe rakabajeka.

Machoko akabaanaka maningi ngekuti kuzvikorayo maticha anomashandisa kunyora pamablekibhodhi payani kuti zvaanenge ataura akaema mberi kwekilasi nemwana uri kushureyo zvikanyorwa pabhodhi kudai unozviona saka machoki akanaka maningi ende akakosha anoita kuti dzidzo iende mberi

Pane mishonga yakawanda wanda inoshandiswa kunyanya nyanya ngevarimi, ende mishonga iyoyo yakabaanaka kusanganisira wakadai ngeuyu unoshandiswa kupisha bundo. Mushonga wowo wakabakosha ngekuti zvinorerutsira murimi kuti paaida kushakura payana aachashandisi badza oshandisa wona mushonga uwowo otopisha bundo rake zviro zvake zvokasira kuhamba, zvakabaanaka maningi.

Dzidzo intaka yeupenyu vanodaro vakuru vedu saka chiro chakabaanaka maningi kuti abereki tiendese ana vedu kuzvikoro kuitire kuti remangwani rawo rijeke ringe rakabaanaka.

Chiro chakabanaka maningi ende chiro chakabakosha kuti muzvikoramwo tidzidzise ana mitauro yakawanda wanda uye yakasiyana siyana ngekuti zvinozovadetsera kutaura ngevantu vakadai ngevayani vasikatauri vayana kana vanenge vasikazwi vayana zvakabanaka maningi kuti vantu tivadzidzise mitauro yakadaiko ngesaini langweji kuti mwana unenge weiziya zveshe akwanise kuzodetsereka kana asangana nevantu vakadaro.

Chiyungu chaakushandiswe mazuwa anaya ichi che tekinoroji chakabaanaka maningi muzvikoramwo ngekuti chinoite kuti ana edu akasire kuzwisisa zvinenge zveifundiswa zviyani zviro zvakabaanaka ngekuti ana mazuwa anaya kashomani kuti mwana akorere kuziya zvinenge zveifundiswa ende akumhatso unowanawo pekuti atsvakurudze zvaanenge afundiswa zviyani eione ruziwo rwakawanda pamusoro pezviro zvaanenge afundiswa.

Vana vadodori ava veifundiswa kuzvikorayo, zviro zvakabaanaka kuti kushandiswe zviro zvakadaiko ngemachati, ekuti mwana unobaanase kuona kuti chiro chirikubhuyiwa chinechi ngeicho, zvinobaite kuti mwana inowu akasire kuzwisisa zvinenge zveifundiswa.

Nzvimbo dzakadayiko, ngemaunivhesiti, ngemakoleji, inzvimbo dzakatikoshera maningi mumandaraunda mwedumo, ngekuti kana mwana abudirira muzvidzidzo zvake kuhayi sikuru ino, chiro chakakosha kuti ayenderere mberi ngekufunda, kuti azoyitawo ndaramo yakanaka mangwani.

Chiro chakanaka maningi kuti vabereki vana vedu veibva kumbatso zviyani timutsanangurire zvihambire kuchikora ikweyo aende oziya zvahambira ngekuti vamweni vana unomuona orukana pachikora eita zvekugadzirana mi soro eya kurukana zviro zvakabanaka asi zviro zvinofana kuitirwa kumbatso.

Mazuwa anaya zviro zvaba anaka maningi ngekuti vana vaakudzidza zvavanoda zvaanenge echinase kuziye kuti izvi ndozvandokona kudai ngekosi yekubika iyana ana amweni chero akomana vemene vanotoende ikweyo koobika ngekuti ndizvo zvaanenge eibaazwe kuda.

Zviro zvakabaanaka maningi kuti vabereki kana vana vedu vapasa zviyani kuO Level yo tivakurudzire vaenderere mberi nechikora kudayi ngekuendawo kumakoreji vandoitawo makosi aayo mazuwa ano akawanda wanda akangosiyana siyana zvinoite kuti muntu upenyu hwake hujeke ramangwani rake ringe rakati nakei.

Kubika chiro chataidzidziswa kubva teikura kunyanya ana echisikana, ende mazuano aya munhu wakutokwanise kuwane basa kuite Chef weitoite zvokubika zvona izvozvo. Zviro zvakaba anaka maningi, ngekuti unoone ana echikomana neasikana eitovhure restaurant yakwe eitoite zviro zvakwe mwona imomo kurikona kwake kubika chete, zviro zvakaba anaka.

Munguwa yetakurarama ineyi chiro chakabanaka ende chakakosha kuti muntu umwe naumwe apuwe mukana wekuite sarudza yaanenge eida iyena muupenyu hwake, kuti unenge eide kuita zviro zviri. Kudaiko ngekuti vanasikana vakutenderwawo kuite makosi akadaio ngemekanikisi vane zvimweni mweni zvaimbozwi kudhaya ngezveakomana ega asikana haakwanisi kuzviita. Saka zvirowo zvakabanaka maningi.

Chiro chakanaka ende chiro chakakosha kuti vantu kana teichengete zvipfuyo zviyaani zvakadai ko ngemwombe, kana mbudzi pamhatso pedupo, timbopotewoteienda kozvibairisa ,kudai ngebwa, bwa dzakakosha maningi kuti dzibairiswe, ngekuti ikazorume muntu isizi kubairwa azvizoiti zviro zvakaba anaka maningi. Saka chiro chakanaka kuti vantu tikoshese utano hwezvipfuwo zvedu.

Chiro chakabanaka kuti muntu weshe munguwa yatakurarama inei ange eikonawo kushandisa tekunoroji dzaayo mazuwanaya dzakadaikwo ngekushandisawo ma kombiyuta zviro zvakanaka maningi ngekuti zviro zvakakosha munguwa yatakurarama inei ngekuti zviro zvatinoshandisa zuwa ngezuwa saka chiro chakabakosha ende chakanaka kuti muntu wega wega ange eizviziya enfe eikona kuzvishandisa.

Dzidzo yakakosha mundaramo dzevana nekuti zvinoita kuti vagadzire ramangwana rakanaka uye vana veifunda zviyani vanoda kuti vashandisirwe zviro zvakasiyana siyana kuitira kuti pfungwa dzavo dzijeke uye zvivaitire nyore kuzwisisa zvenanenge veifundiswa zvakona.

Mazuwa anaya nyika yabanaka maningi ngekuti chero muntu unokone kubika kwemene mene kuyana, zvakubhadharawo ende zvatoo nemare. Muntu unouyu, ukakone kubika zviyana unokone kuvhure resitorendi yako, wototange basa rako remaoko, weitoite mari yako. Zviro zvakabanaka ende zviro zvakabakosha ngekuti zvinoite kuti muntu teshe tisashaya zvekuita, tiwane zvekuita teshe, seantu.

Zviro zvinobade kubongwa zviri zvirozve zvakakosha maningi ngekuti mazuwa atakurarama anaya vana avachafundiri pashi pemiti panopisha zuwa vakufundirawo muma bhuloku akaakwa zvakanaka ngekuti mwana mwona imwomwo unobanyase kuziya mubereki kuti mwana wangu akachengetedzeka kuchikora kwaari iyo.

Chiro chakanaka maningi kuti vabereki tikurudzire vana vedu kuti varambe veifunda veienda mberi zviro zvakabanaka chiri chiro chakakosha maningi ngekuti dzidzo ndonhaka yehupenyu Saka chiro chakanaka kuti mwana ega ega ange akafunda ange ane ruzivo.

Zviro zvakabanaka kuti muma sekondari sikuru umwo antu ebazi rezveutano vambopata veihambawo mwona umwomwo veidzidzisa vana vedu pamusoro sezvirwere zvinosanganiwana nazvo pabonde nezvimweni zviro zvakasiyana- siyana zvavanofanirwa kuziva vachikira kudaio zviro izvozvo zvakabakosha.

Chiro chakabainaka maningi ngekuti mapurisa anombopota eyihamba muzvikora eyifundisa vana pamusoro pemhosva nekuti chii chinozoitika kana wapare mhosva zvirozvizvi zvakabainaka maningi ngekuti zvinoite kuti vana vedu vazive zvokuita panenguva yekuzviita.

Mazuwa anaya thekinoloji dzaayo dzabaanaka maningi ngekuti mazuwa anaya kuzvikorayo, vana vaakufunde zviro zvekuti apedze chikora aatambudziki maningi munyikamwo ngekurarama ,ngekuti vanofundiswe mararamire nemagariro, avanofanire kuzoita.

Chiro chakakosha kuti sevabereki tipote teigara pashi nevana vedu kunyanya vari kumasekondari vayana teimbovadzidzisa nekuvatsanangurira mamirire akaite upenyu kuitire kuti vaende kuzvikorayo vaziye chihambire vasaite zvekuodanana nekuite misikanzwa kwona ikweyo.

Zviro zvakadaiko ngemabhulekibhodhi zvakabaakosha maningi muzvikoramwo, ngekuti zvinodetsera payana munhu kunyanya maticha ayana anodzidzise svomhu, kuti awane kinyorere vana pona apapo vaone kuti zviini zvinenge zveitsanangurwa nditicha. Saka nzvimbodzi dzakabaatikoshera.

Mabhuleki bhodhi anoshandiswa muzvikora mo akabakosha maningi ngekuti maticha akadaingeesvomhu anenge eide kukombidza ana zvavanenge veida kutsanangura saka bhuleki rakakosha ngekuti tichaunobva achikombidza ana einyora pona apapo.

Kuti zvakabanaka maningi ngekuti mazuwa anaya zvikora zvabawanda ana eshe akukwanisawo kuenda kuzvikora, kuzvikorayo kwakabaakwa mabhuroku akabanaka ekuti vana vedu vane veidzidzire pakanaka, mubereki uri kumbatsoyo unobagutsikana kuti mwana wangu wakachengetedzeka.

Dzidzo yakatikoshera ende chiro chinokurudzirwa maningi kuti abereki ngatiendese ana edu kuzvikora ngekuti mwana akabae funda kudaio zvirozvanaka ngekuti unoitawo hupenyu kuri nani chero akasazoshanda hake kuHurumende kana kuti akazoite basa rinode chekuita ngechikora zvinenge zvakabanaka ngekuti mwana anenge akachenjera kudaio munthu unenge eiziya zvaanoita.

Tino bazvibonga maningi, zviro zvakaba tinakira ngekuti muzvikoramu, kunyanya-nyanya muma sekondari sikuru uku, zviro zvakabaa naka ngekuti vana unovaone vakapfeke hembe dzakatsiga, kana vari vasikana kudai unovaona vakapfeka masiketi anoba akanasekuvhara zvirya zveshe izvi. Chiro chakabaanaka ende chakakosha endi zvakanaka pakuti zvinotidziirira vana vedu kuti kuzvikora ikweyo vanenge vaka hengetedzeka.

Zviro zvakaba anaka maningi kuti vana kuzvikorayo kwevanoenda vaone pekudziidzira pakanaka uye pakachengetedzeka kuitire kuti mvura painonaya payapaya vana vasanaiwa vange varimakakomboredzwa, saka mablock ano akwe kuchikora aya akaba anaka maningi ende anotidetsera kuti chero kweina naya chero kweinya pisha ana anenge ari pakachengetedzeka eiba afunda chakanaka.

Maakirwe aakuitwe zvikora mazuwa anoaya akaba anaka maningi ngekuti chikora chinonga chakabanase kukomberedzwa vana voswere mukatimwona umwomwo, akuna unobabuda kuti mwozozwe kuti kwai mwana wakazobuda akarashika, akubaarina zvakadaro ,mazuanoaya vana vanenge vakachengetedzeka vari kuchikora, zviro zvakabanaka zviro zvakakosha, konguti zvinoite kuti mubereki azwe kusununguka kudai ari kumhatso eiziye kuti mwana wangu wakachengetedzeka.

Mapazi akasiyana siyana, anosanganisira maphurisa, vanowona nezvedzimhosva vanohamba maningi muzvikora umo nguva nenguva betidzidzisira ana ngezvekuti kana wapare mhosva chini chinozoitika ngekuti ukashandisa zviro zvakadai kunge madirugisi ,chii chinozoitika. Ende zviro zvaka banaka maningi nekuti ana vedu vanokure veyiziva chakanaka nechakashata ,uye nezvachakashatira.

Bazi rinoona ngezveutano uye ngezvekudzidzisa vana zvakaita sezvemadhiragisi ngezviro zvakasiyana siyana zvava kuitika munyika mazuva ano aya rinotenderera manhingi muzvikora umu reidzidzisa ana maringe nezvazvo zviro izvi. Ende zvakanake maningi ngekuti ana edu anokura eiziva zvakashatire kushandise madhiragisi nezvakashatire zvinhu zvakasiyana siyana zvavanenge veidzidziswa pamusoro pazvo.

Dzidzo ndoupenyu dzidzo yaka tikoshera dzidzo yakabainaka tinokurudzira maningi kuti vabereki vaendese vana vavo kuzvikora mwana aenderere mberi nechikora apedze asvikewo kunosvikawo wana vevamweni chiro chakambai naka ende ndochinokurudzirwa ende tode kubonga nekuti mumandaraunda medu umu zvikora zvabaiwanda mazuva anaya.

Kufunda kwakabanaka maningi kunoita kuti mwana ramangwana rake rinenge rakajeka saka abereki zvakabanaka maningi kuti tikuridzire vana vedu aende kuzvikora anoshanda nesimba kona ikweyo.

Zviro zvinobaade kubongwa ngekuti mazuwa anaa muzvikora zvizhinji vana vaakubikirwe sadza veitorya kwona ikweyo. Saka Zviro zvakabaanaka ngekuti mwana unozwe kuthakazeka einde kuchikora eibaanase kuziya kuti andifi nenzara ndiri kwona ikweyo.

Chiro chakabanaka maningi cheiratidzahe kuti tinoda nekuremekedze nyika yedu ngekuti muzvikoramwo unobawona mureza wakasimudzwa wenyika yedu ndozvakabanaka maningi ngekuti zvinoratidze chido nerudo kunyika yedu .

Zvinokurudzirwa maningi kuti vanhu vebazi rezvehutano vahambe muzvikora kunyanya nyanya masekendari schools, beyidzidzise vana maererano nezviro zvakasiyana siyana, zvinosanganisire zvirwere zvepabonde ,madrugs kuti drug, ukashandise madrugs chii chinozoitika kana wama shandisa uye unokwanisa kuzvidzivirira seyi kuti usatozvishandisa zvachose.

Zvakabaanaka maningi kuti vabereki tikurudzire vana vedu pavanoende kuzvikora payana kuti vooitawo zvinoitwa kona ikweyo zvakadai kunge kutambe bhora kana kurumba. Zviro zvakabaanaka maningi ngekuti hauzoziyi kuti chipo chemwana wako chiri pari.

Zvikora zvizhinji munguwa yatakurarama inei yakushandisa atinoti mabhodhi ekutima kunyorera kuitira kuti ana eshe anenge ari mukirasi aone zvinenge zveinyorwa. Izvi zvakabanaka maningi ngekuti apana mwana unosarira kumashure eiti izvi zvazotaurwa andisi kuzvizwa ngekuti mudzidzisi unenge anyora pabhodhi rekutima panapa, ende mwana weshe unokwanise kuona.

Vana vadoko vanokurudzirwa kuti vaende kuzvikora voofunda kugadzirira ramangwana rakajeka. Saka chiro chakabaanaka kuti tikurudzirie ana edu kuti afunde ngesimba kuti mangwani rizovaitira zvakanaka muupenyu.

Zviro zvinobayide kubongwa nekuti makereke mazuva anaaya vava kuvhura zvikora zvavo vana veyiendawo ikona ikweyo zviro zvakanaka ngekuti vamweni vana vanotowana dzidzo yema hara vayana vanenge vasina vavereki kana kuti vanenge vasingakwanisi kubhadhara mare dzichona dzinodiwa ikweyo.

Zviro zvakabaakosha maningi kuti vantu vanosanganisira nezveutano vahambe muma sekondari sikuruzi veidzidzisa vana ngezve zvirwere zvakasiyanasiyana uye nezve utachiwana hwe Shuramatongo kuti vana vedu vakure vaine uchenjeri veiziya ngezve maSTI nekuti zvinodziirirwa sei nekuti vana ava vava mupiyubhati siteji ende pasiteji iyi vana vazhinji vanosangana nezviro zvakadaro.

Nzvimbo dzakadai ngemayunivhesiti dzakambatikoshera maningi ngekuti vana mazuva ano aya vakukwanisa kusarudza futi zviro zvakasiyana siyana vamweni vanoinda ikweyo kundoita madhokoteya vamweni veienda kundoona nezve dzimotokari

Zviro zvakabaanaka maningi ngekuti mazuwaanaya, mwana aphasa zvidzidzo zvake kusekendariyo ,,waakukwanisa kuwana mukana wekusarudza khosi yaanenge eide kuita, oendawo kuma inivhesiti yo kowedzeredze dzidzo yake .Zviro zvakabaakosha maningi.

Chiro chakabaanaka ngekuti mazuwaanaya kana mwana apasa zvidzidzo zvake zvekusekondari wakukwanisao kuti adzidze eiende mberi kuma yunivhesiti kona ikweyo koita makosi akasiyana siyana ekuti upenyu hwake mangwani hujeke.

Zvabanaka maningi mazuwa atakurarama anaya ngekuti mwana akaite zvakanaka muzvidzidzo zvake kusekondari sikuu wakukwanisawo kuwane mukana wekuende mberiyo Kuma univhesiti eindowedzeredze dzidzo yake kuti ramangwana rake ringe rakati jekei.

Nzvimbo dzakadaiko ngemayunivhesiti ,inzvimbo zvakakosha maningi dzakatinakirahe mumantaraunda mwedumwo ngekuti mwana kana aphasa zvidzidzo zvake kuhayi sikulu ino, wakuwanawo mukana wekuenderera mberi eifunda, kona ikweyo.

Chiro chakabaanaka maningi ende chakabaakosha kuti ana eidzidza muzvikoramwo vadzidze ngesimba kuitira kuti ramangwana ravo rijeke. Munhu ukafunda maningi unobaaita zvakanaka muupenyu hwako ende unobaaite munhu utu nani.

Vasharuka vedu vanoronza kuti ukama igasva huno zadziswa ngekurya saka kurya muri pamwepo paukama kana kuti seantu kudai munharaunda momboone nguwa yekumbosangana momborye muri pamwepo zvinobaumbe ukama ende zvinoita kuti antu ukama hwedu husimbe kudaio seanhu anogarisana muganga uye paukama paugarisano.

Chiro chakanaka maningi kuti vanereki tikurudzire vana vedu vashande nesimba kuzvikora kuitira kuti vazoendawo kuma yunivhesitiyo, veindowane dzidzo yemhando yepamusoro nekudzidziswawo zviro zvimweni zvepadengawo zvinoita kuti upenyu hwavo mangwani hwunge hwakajeka.

Chiro chakanaka ende chiro chinobakurudzirwa maningi kuti vantu tirye zvikafu zvine utano, kudaiko ngenyama dzakagochwa dzinokurudzirwa ngekuti dzinenge dzisina mafuta akawandisa, Ende mafuta akawandisa mumwiiri haakurudzirwi, ngekuti pautano hwedu zvinenge zvisizi kunaka.

Chiro chakanaka kuti vantu veyi kura kudaiwo vakone kugarisana zvakanaka. Kunyanya nyanya vanenge vari kuzvikora vayana, vakadai ngevari kuzvikora zvepadera iyo, munokone kugara muri vatatu kana vana murumu imwe, zvinenge zvakabanaka kuti vantu tikone kugarisana kudai teyitaudzane zvakanaka. Zviro zvakabatinakira maningi uye zvakati koshera pakugarisana kwedu mumantaraunda mwedu umwu.

Nyika yedu mazuwa anaya yabaanaka maningi ngekuti vantu muzvikorayo kwakadai ngekuma yunivhesiti vanobadzidzire munzvimbo dzakabaanaka , dzakaakwe zvakanaka ndozvinobade kubongwa ende zviro zvakabaatikoshera

Kunzvimbo dzakadai ngemayunivhesiti inzvimbo dziyani dziya dzekuti kunenge kofundwa nevantu vayani vanenge vakura ayani akuzive zvaanoita, saka zvinhu zvakadai ngemacombiyuta, tekinoroji dzavako mazuvano ayani kana mareputopu anotaurwa nezvawo ayani, zviro izvozvo zvo zvakabaakosha ende zvintu zvakakosha kuti muntu umwe neumwe ange ainacho chake mberi iyoyo yo nokuti zvinobaashanda ende zvakakosha kuti muntu ange aanacho.